Wolqama keethay keehidi lo'izaysi keehidi beetes iza sinthanka daro abebati gamo misileyka de'iyaysi beetes.

Keththay dhuumi uttis he dhuuma giddonkka boththa mayo mayidayssati de'ossonna adhidi adhidi qase bantta wogga qonccisiya hedzdzayikka de'ossonna

Qoodanka daro asay dessati beettosona intafe sintha baggara tishsh gidi nam'u asay beettees qas kathay kaxidi shiiqidi keidi uttidayssi beettees issiya qasse ekkada katha immawus

qoodanka daro asay de7oosona entika qass banta woga qonciseya humaya ma7idi qoodheyanka qas qachidosona intika qass kushen quma oyqqidi keehidi miicoosona

Daro asay deeyssi beettes sintharakka qass issi bitaney tishsh gidi eqqidi de7eyssi beettes guyara deeggati issutisoti hokkidi deeyssati beettosonna.

Qoodanka daro asay deyssi beettees issoy qass kushen tuyitiya oykqidi sa7an udduloy deeggan caddees akka qas xeellishe di7oosona darote

Issi keeththa giddon qoodankka daro asay de'essi beettees. intappekka aadhdhi adhdhi banta woga qonccisyaa maya ma'idi de'iyssatikka beettosona.

Qodanikka daro asayiogiyara yosonna enitappe qasi isoti isoti para bolla uttidosonna guyarakka qase kameyi yees,kamiya bollakka asayi uttis matannikka gaata keththayi dees.

Wolqa keethay dezaysi betes ketha sinthanka qase daro mithatika doretidi dazaysatika matatika he mata gidon woga mithati dolidi dizaysi betes

Wolqama ketha gidon qodan daro asay shiqidi cugan cugan gididi oyden uttidosona entappeka sinthara uttidi hasayiya asay betes

Qoodanka daro asay deyssati beetosona; entape qas sinththani ba woga qoncisiya mayo kumeththa ma'idi kushen gondale'mashshe, toora oyqidi eqqida bitaney beetees.

Kehidi lo,iya besayi dees he besayika ogeti qasi issi gatha kethay kexetada xoqada pudera betawus kethe pengeraka issi bitane ke,idi eqidara betawus

qoodanka daro asay maarara kusheya xaaxidi eqqidosona enta guyarakka qas issi kaame zokka zaargi eqqis qas ushachcha baggan haddirsa baggan mithati maatati deyssibette

Ogey beettes. He ogiyanka qasse daro motoriya laaggeyssati laaggidi efishe doossona issoy qassi kushiyan banddira oyqqis issoy denddi eqqidi ba kushiya denthees.

Issi keeththa giddon qoodanka ichashu asay deeyssi beettees entafekka qass heedzdzati issi cugan uttis issoy qass hokkidi xaafees issiya qasse eqqasu.

qoodanka daro asay demban shiiqidi uttidosona intafe issoy qass oosancho intana akamanawu giigissishe dees aayakka ba naa oyqqada ya sinthan utta

qoodanka daro keeththati de7eyssati beettees keeththa sintharakka daro asati dumma dumma banta oosoa ooththidi wolera maadettishe deeyssi beettees

qoodanka daro asay uttidosona intika qase issoy issoy kushen toora oyqidosona issoti issoti sa7an caddidi kusheya xaaxigi uttidosona

Qoodanka daro asay bettees misileya bolla intika qass baynta kushen dawutara oyqqidi bessishe de'oosuna issi macasiya qass kushen janxila oyqqasu.

qoodanka laapun asay beettees issoy qass boora oyqqidi eqqis intikka qass boora xeellishe doosona guyarakka qas keeththati deyssi beettees

Qoodanka daro asay betosonna inta giddonka qasse daro asay booththa may7a ma'idi deyssi betes guyarakka qasse wolqama dereynne mithati cillo malay deyssi betes

daro asay shiiqidi uttidosona intafekka qass nam7ati intahu koshshiya kushshiya miishiya immishe do7oosona qasse intika kushiya micidi ekkoos

qoodanka daro qeeri nayti keehidi beettees inta giddonka inte aayoti aayoti eqqidosona issoti issoti banta nayta tookkidi eqqidosona guyarakka cililo maatay mithay beettees

Qoodankka heedzdzu asay oydiyan uttidayssati beettes. Entika qassi sinththe tishshigi xeellidi hayzishe de'osona. Guyerakka qassi asi bayna oydeti beettes.

issi keeththa giddon qoodanka daro asay wolira issife uttidi sinthan haasayabay deatho esgidi hayzishe de7oosona

Issi keeththa giddon issi bitaney tish gidi beettees asinthanka dawutaray miceti uttis ikka qass haraso xeellidi haasayishe dees.

Issi ketha gidon daro asati de,osona inte gigonka adhi adhidi duma duma banta osuwa qonc,isiya mayo mayidi eqida asayika de,ees banta woga qonc,isiya mayo mayidi utida asayika de,ees

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi oydeyan uttidosona. Entappe issoy issoy kushiyan oyqqida dawutareyiya bolla xaafishe di7osona. issoti issoti hayzosona.

qoodanka daro asayi issife shiiqidi uttidosona intafeka issoti issoti banta oosuwa qunciseya banta woga qunciseya mayo ma'idosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay maarara uttidosona inta giddorakka qasse qoodan daro asay eqqidi yuuyidi yuuyidi intara haasayishe de7oossona

issi keeththa giddon daro asati shiiqidi oyden uttidosona intafe qass issoti issoti kushen dawutara oyqqidi hokkidi xeellishe doosonna issoti issoti qa sintha xeellishe doosona

Qodanka daro qeri nayti de'iyaysati betosona entika qase banta kushiya nam'ati dentidi gede ha qatosona guyaraka kethay diyaysi betes.

qoodanka daro asay shiiqidi di7oosonna intafe qass issi cuugan shiiqidi baynta woga qoncisa mayoa madida asay kushenka toora oyqidi uttidayssati beettoso

laalibela buqura keeththay beettees iya keeththa acchcharakka daro asay yooyidi be ishe de7osona keeththayka wolqama keehi malalisees

issi macanaya shinshinaa ma7ada hu7en qasse shaasheya gooza qachada tukiya cabanara qolashe da7awus isinthanka qasse bonqoy de7ees

mala lo7iya cililo maatati beettosonna iyaappe qasse derey denbaykka beettees giddonka gatta keeththati de7eyssati beettosonna

Issi gade qoncisiya asati shiiqidi eqqidosona intika qas baynta gade buqurata kushen kushen oyqidi eqqidi xeellishe do7osona.

Daro beni asayi oththidi banitta kushiyara kesida entta Hila oththotti betees.enttikka shuchchayi aksume hawuliteyi darobati betosona.

Wolqama kexetida pengey betes haraka asay gelishe des kameyka gelishe des kame sintha daro kethati betishe de'es

Qumay giigidi maanaw ke'i uttidayssi beettees he quma gaytanka dumma dumma qumati shiiqidi uttidayssati bettoosona.

Issi gaththa keeththay beetees. He gaththa keeththa penggiykka dooya he penggiyankka aaya issiya eqqawus ; sinththankka qasse cililo maatay beetees. Issi bagara aayiya na7iyo gochchada bawus issi bagara aaway duge bees.

wolqama abbay beettees he abbafe qas guye baggara biittaynne mithati qass maatati de7eyss gita woray beettees

Wolqama giyaybeettis he giya giddonka daro go'a immiya iqate maaran maaran doorettidi shiicidi deees giddonka issi bitaniya uttaso.

Gita derey deisi beettees he dereya giddorakka qase bollafe haaththay sa'an duge goggidi sa'an eelishe deeyssi beettees he dereya bollaka mithati deissi beettees.

dereya bolla ke7idi qoodanka daro asay shiiqidi zin7idosona inta giddonka issoy mobayliya oyqqidi intana bessees intika beyidi miici ufayetosona

xeeladekka daro go7iya miisheti lo7eyssati maaran maaran doorettidi deyssi beettees ya qas bayzanaw uttida nam7u macasay beete

Nam"u naytikka uttidi maxaafa nababishe deeyssi beettees. enta guyerakka qas dereynne shuchchay dooretti deeyidi beettes.

Missiley bettes he missile bollaka qoddan nam'u asay dess issoy qassi ba kushsha denththidi hasiza azes issoy qase kushshen waaraqqata oyqqidi beses.

Wolqama keehidi lo'iya denbay beettis he denbanka qasse kooseya kaa'eya nayti bantawu kaa'eya kaa'eya cuga quncisiya furabeya ma'idi ufayettishe wolira qoomettidosona

wolqama abbay de7eyss beettees he abbarakka qasse wolqama markabey bishe deyssi beettees

maxaafay beettees he maxaafaya bollaka qase daro misilati dumma dumma cugan deyssi beettees he misiliya bollaka qasse issi aaway deyssi beettees

Issi maxaafaya bolla daro misilati deees aadhdhi aadhdhidi asa qunce misilatikka dees xuufeykka woggatidi xaafettidayssati aadhdhi aadhdhidi deeggati beettosona.

Issi keetha gidon qodanka daro asay de'ssona entikka qassi banta cugan chugan utidaysikka dees eqidi wolira hasayeysati deyossona.

Gita abbay beettees. He Abba giddonikka qassi ogey ke7idi de7eyssi beettees. Ushacha baggankka haddirssa baggankka dereti de7ees. He Abba qonccisiya xuufeykka de7ees.

issi keeththa giddon qoodanka laapun asati deyssi beettees oyddetikka uttidi baynta oosoa ooththosonna issoy eqqidi isseera haasayees nam7ati qa oydyan uttidosona

Qoodanka daro asay eqqidosona intika qass eqqidasoy keehidi lo'iya cillo maatay deees guyarakka wolqama mithatikka de'oosona.

Haatha bolla assi hemethanawu ogiya gigisidosona. Iyape qassi mithathikka de'oosona. He oggiya bollakka kethay kexetidiyage bethess.

Issi keetha bolla godan maburaatiya immiya qodhaare yaagegi godan shocetidi dees bollarakka qas na'mu shuboy bizayssi beettees

Keehidi lo7iya issi keeththaa giddon banththa wogaa qonccisiya ma7uwa ma7idi ubbaykka shiiqidi uththidosona; inththe sinththankka gaythay des; he gaythankka qumay shiiqidi de7ees.

Giddora asi hamutteya ogey beettees qass ushachcha bagganka cugan cugan issife uttidi haasayosona haddirsa bagganka cugan cugan maarara uttidi deyssi beettees

Qoodanka daro qeeri naytinne entafe dendeyss deegati beettees naytikka qass salo ude luulo guppishe deyss beettees.

Issi keeththay deyssi beettees he keeththa go7a quncisana cuufeykka qas xaafettidi deyssi beettees keeththa sinthara kas ogey deyssi beettees

issi keeththa giddon daro asay beettees. enttika kumetha banta mayo ma'idi sinththe xeelidi esgidi hayzishe de'osona. guyara de7a oydeyankka asi beettenna.

Wolqama keeththay keexettidi buridayssi beettees issoyka qas keeththa nangeys ba oosoa qoncise a mara ma7idi uttis issiyakka qas gelanaw hamutashe dawus.

Wolqama keeththay keehidi lopheysi dees he keeththa giddonka oydeti daraphezati maarara maarara wolikko simmi simmidi cugan cugan uttidi deey beettes.

ogiya bolla issi bitaney ba oosoa quncisaya kumeththa moya ma7idi kusheakka kiisen yeggidi eqqis eguyarakka qas keeththay beettees

issi keeththa giddon daro asay uttidosona intika qasse banta oosoa qoncisiya kumeththa banta moyawa ma7idi isgidi hayssishe de7oosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay kumeththa baynta oosa quncisay maya ma7idi uttidi izgidi sintha xeellidi siishe di oosona

dalga denbay beettees he denbanka banta oosoa qonciseya mayowa ma7idi oosanchoti ooththishe doossona intika haaththe qolossona guyarakka daro keeththati beettees

keehidi lo7ieya denbancililo maatay beettes he maata bollaka eqqidi qoodan oyddu asati ooso ooththishe doossona intika qasse haaththa ushshishe doossona

Qoodanka daro asay keeththa sinthan eqqidosona. Intafekka qass nam7ati wolis kushiya immidi sarota immoosona. Matanka issoy eqqidi intena xeellees.

Issi keeththa giddon daro asay shiiqidi cugan cugan uttidossona inta sinthanka issi bitane eqqidi inta haasayees intika esgidi siyishe doossona.

Wolqama keeththay keexxettidi de'eyssi beettees keeththa sintharakka mala lo'eya maatati abeebati de'eyssi beettes aadhdhidikka ogey deyssi beettees.

wolqama keeththay keexettidayssi beettees he keeththaska bolla baggara wuro nashin keeththay keexetishe deeyssaka bessees

ogey beettees he ogeyarakka asay hamutishe deysi beettees ogiyappe qas dhoqidi gita beettiya keeththay deeyssi beettees matanka qass issi mithiya bawu diccada deera beettawa

Wolqqaama keeththaa giddon daro asay oydiyan maarara uththis; enththikka qassi sinththe ezggidi xeellishe hayzeyoosona.

Wolqqama keththati kexxetidi wuuriddi uttidayssati cuugan cuugan diyayssi bettes eentta maatarakka qaasse oggey deiiyayssati qasse bettossona oggiya achchanikka maatati deiiyayssi bettes.

Misile Beetees He Misiliya Bolakka Nam'u Asati Banta Kumeththa Ma',uwa Mayidi Utidosona Essoy Hasayana Doona Doyis Issoy Ezgidi Sinththe Xeeles Guyeraka Qasse Wolqama Keeththay diyaysi Beetees

Wolqqama Keerthay de'iyaysi beetes. He keeththa bollaka keeththa qonc'isiya xuufey dees. Sinthankka qass qodan hezdzdu asay eqis. Qassi adhidi sinthan maataynne abebay dees.

Gidora ogey betese ogiyape qasi issi bagara daro kethati Kexetidi dizaysa betese qase ketha achankka mala lo'iya matatinne abebati dizaysa betese

gita katamay beettees he katama giddonka daro keeththati beettees sinthara qass issi keeththay wolqamay dhoqidi beettees qasse ogeti kaameti beettosonna

qoodanka daro asay shiiqidi eqqidi wolra cugan haasayees inta guyarakka buro keexettishe deiya keeththaynne mithati eqqidayssi beettees

qoodanka daro asayi shiiqidi cugan eqqidosona .inta giddoppekka issoy kushshiya denssidi haasayees.matarakka daro kaameti eqqidi diyassi beettees.

Keeththay keexettishe de7eyssi beettees wuri binna ikka qasse mithatikka keeththa bolla deyssati beettosuna sa7an qass maatatinne biittay deyssi beettes.

qoodanka daro asay issife shiiqidi denban eqqidosona intika qass kushen bandira misiley de7eyssa oyqqidi salo denthosona sintharakka qas misiley beettees

Keetha gidon hezhu asati de'iyaysati beetosona nam'ati uttis issoyka qase bootha mayo mayidi kushen woraqata oykidi xeeles.

Issi keeththa giddon dumma dumma dhaley doorettidi doorettidi maaran baynta sunthara xaafettidi de7eyssi beettees.

Woliqama keeththa giddon issi urayi eqqida ba kushiyan mayike oyiqqidi hasayishe a guyaraka qassi gita missile diziya issi beettes.

Misile betees he misiliyan nam,u qeri nayiti dee,s betees isina dona gordada sintha xelawus isoyi qa badona doya yegidi sinthe xelishe dee, es

Qodanikka daro asayi issippe shiqqiddi eqqidosona enitta guyarakka qase keththati de'osona.enttappekka sinththanni issi bitaneyi uttis.

Qoydanika oyddu asay tishi gidi bettes intapeka hedzdzati issi cuggan eqqis issoyika qassi ba kanchi eqqis issoyika qassi isses immiyade akka kushiyan ekawus.

Qoodanka ichashu asati eqqidosona. Enta guyarakka keeththay beettees. He keeththa pengiyarakka issi aya kiyada eqqa xeellawus. Entika qasse wolis immishe do'ossona.

Tamareti deyssibeettes issi tamare sinthan uttis i qass kushen warqateya oyqin nam7u asati yidi iya bessishe de7oosunna guyarakka qasse daruti uttis

qoodanka daro asay deyissi beettees entafe qass issoy uttin issiya a bolla kushea wothos issi bitani qass eqqidi haasayade inti qass iya xeellishe doos

Issi keeththa giddon qoodanka usuppun asati deyssi beettes intafe issoy hokkidi qass de7iya iqa buchchede issi aaway qass fawstaliyan oyqidi gelsees.

Issi keeththa giddon issi bitane oydiya bolla uttidi ba hu go7etti hammishiya go7etidi ooththishe deegi beettees matanka qas abebay deegi beettees.

Issi keeththa giddon daro harganchatinne qasse entana maaddeya asay beettis issoy qass kushen uya ba ehidi issi aayyes immishe de'ees.

Woliqqama kethay betes ketha gidoni po'oy po'ishe betes qasi kare bagara he ketha bolla banidira misiley utidi de'es betes

Demba ogey betes he ogiyape hakidi qasi kethayne kameti eqidi de'iyaysi betes.

Qoodanka daro asay shiiqidi de'oosona entafe issoy qasse haaththay goggiyade haaththan kushe yeddees matanka qas eqqidi xeelleyssati de'oosona

Biittay beettees he biittaka qass goya kaameynne kaamiya goya bitaney giddan uttis sintharakka qas daro asay de7osona hakkidikka keeththaynne mithay deyssi beettees.

Giddon ogey beettes he ogiyanka qoodara daro asay hamuttosona ushacha bagganka kaameti keeththay deyssi beettes hadirisa bagganka kaamenne keeththay deyssi beettees.

Kehidi lo'a cililo besayi matati mithati de'eyisa gidon kethay kexitidi de'es betes eya guyaraka qasi woliqama dereyi deyis betes

Ogeyara qodan daro asay woxidi sinthe yishe de'osona henitape qasika hadirisa bagan kethay de'es ushacha bagan qaseka matayinee mithay de'es

qoodanka daro asay issife shiiqidi eqqidosona inta sintharakka issi iqappe haaththay goggidi keeshe dees guyaraka qa daro mithati deissi beettees

Issi keeththay deyssi beettees keeththa sinthanka issiya uttos heedzdzati eqqidosona issoy qasse sa7ara hamuttidi bishe deees keeththa sinthanka qass sa7an maatay deees

Qoodanka daro asay eqqidi deeyssi beettes intika qass daroti booththa may'o ma'idosona giddon aadhdhi adhi qas kusheya denthishe miiceyssati de'oos.

Wolqama keeththay keexxettidi de'iya issi beettees. He keeththa kareyarakka daro asay hametishe deyoosonna. guyarakka qassu keehidi dalgga mithati ,maatati, bazzoti de'iya issi beettees.

Issi keeththa giddon qoodan daro asaykka uttidosona entafe issoti issoti dawutaran xaafosona qass aadhdhidi hankoti hayzishe de'oosona.

Qoodanka daro asay deyssati beettees entafe qass daroti banta timirtiya wursidi maya kumeththa mala ma7idi eqqidi ufayettidi miicishe de7oosona.

wolqama keeththa giddon issi bitaney uttidi ba ooththiya miishiyara ooththishe dees aguyarakka wogga xaraphezaynne oydey beettes

Issi keeththa giddon daro asay beettosona intika qas baynta timirtiya wursidi ma7iya kumetha muya ma7idi kushea denthidi qaala geloosona.

Issi kethayi betesi he ketha gidonikka qassi issi bitaneyi kumetha mayuwa ma'idi kushiyanika mayikiya oyiqidi hassayishe deyesi.

issi keeththa giddon qoodan daro asay baynta timirtiya wursidi ma7iya kumeththa moyoa ma7idi eqqidi kushe salo denthidi qaala geelishe de7oosonna

issi keeththa giddon qoodanka daro asay uttidosona entika qase cugan cugan uttidi wolira haasayosona goda bolla qass taelejiney beettees

Issi keeththa giddon baynta timirtiya wursidi maiya kumeththa mayoama'idosona inta giddon qass aadhdhidi aaddhidi kushen warqata oyqqidi denthidi qaala gelisiosona

issi keeththa giddon ichashu asati banta ooso qoncise ammaya kumetha ma7idi uttidosona inta guyarakka qasse bandira misiley beettees

Qoodanka oyddu asay uttidosona intika qasse baynta ooso miishiya oyqqidi xeellidi be ishe do'osona inta guyanka qass xuufe misiley beettees

issi keeththa giddon daro asay shiiqidi oydiyan uttidi doossonna entafe qass issoy kushen tukkiya uya sina oyqqidi deees

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay deyssati beettosona intika qass banta oosa qonciseya kumeththa maya ma'idi kushe denthidi qaala gelosona guyarakka maarara deya daro bandira misileti beete.

Bolara issi kame desi betes.sa7anka qasi issi kame desi betes.daro itida iqati yidi laletidi des betes.a bolaraka kafoti palishe dossona.

Daro shuchatinne biittati deyssi beetes ya giddonka na'mu oosanchati othosona issi bitane qasse kumetha ba moyo ma'idi yidi eqidi xeles

qoodanka daro asay issife ke'idi issifetethan wolira miicishe ufayettishe ogiya pittidi buuriya shiishshishe de7oosona

qoodanka daro asay ogiyan deyssati beettoosona entafe qass issoti issoti ogeya pittidi lo7ethishe doosona sintharakka qass misileya oyqqidi eqqida asaykka beettosona

Issi kame eqqis he kamme bollakka nammu' assayi eqidi garsara assayi maaththa buccidi qachi eki yidi pude emiyade enttika kamiya bolla canossona.

Qoodanka daro asay issife kiyydi ogiya pittidi maarayidi lo'ethi sheddi oosonna entafe qas ushachcha bagganka abebati mithati beettes addirsa bagganka abeybati mithati beettees.

issi kaamey iitidi go7onna eqata ehidi shiishidi qolees he kaamiyappe qasse guye baggara mithati maatati woray beettees

qoodanka daro asay issife keeydi cugan cugan banta heera pittidi lo7ethidi do7osona intafeka qass guyarakka keeththay beettes ushacha bagganka keeththay beettees

Ogey beettes he ogiyanka qasse issi macasiya ogiya pittowus nam'ati qasse kushen buurya denthidi yeggida iqaara ekkidi ifishe de'oosonna.

qoodanka daro asay issife ke7idi ogeya pittishe de7oosona qass enta guyarakka daro keeththati de7eyssi beettees

Daro buuratinne iitidabati qolettidi de'iya issati beettoson. Issi kaamekka ehidi zaaridi gujishe dees. Yaappe qass sintha baggara daro mithatinne maatati diya issi beettiis.

Issi kusken moybayle dizzysi bettes. Qasse waraqatay dizaysikka dettes. Issi konpiteriyan ASA si'iley dizaysika Bette's.

Issi ketha gidon qodanka daro asay de'iyaysi betes enta gidonka isiya ba mobayliya dentada dentana qaraxashe da'awus.

Misiley dees iyanka issi ura qoncisiza misiley dees ika qase duuna doyidi ba kushiya nam'a fenthidi hasayana Hanes issi bahara qase wogara xaafetida xuufey dees.

Issi keeththa giddon daro asati uttidi baynta maarara uttidi ooso ooththiya miishara ooththishe d7oosonna.

Issi keththa giddon qoddanka nam'u assay eqqidi wollira kushshe immetidi miccishe sinththe xellossona eenta guyyeraka qasse nam'u missiley godda bolla dessi qasse missila sinththanka banddira missiley dessi.

Qodanka usupun asay tishi gidi betosona entappe qa nam'ati utidi othishe dosona oydati qasi matara eqidi enta osuwa xelishe de'osona.

wolqama keeththa giddunka daro asati de7oosonna intafekka sintha baggara nam7u macanayti uttidi wolira haasayishe de7oosona inta sinthanka qass go7etiya iqati deos

issi macana ya ba huphiyakka yeddada eqqada miica shi dawus akka qas bama7ida ba maya bessawus i guyarakka qas keeththay beettees

issi macanaya ba timirteso maya kumeththa may7a ma7ada kusheyanka dawutariya oyqqada qasse issi kusheyanka bana qoncisiya matawaqa oyqqada eqqada miicawus

wolqqama keeththa giddon siinththe ke'idi cugan cugan booththa maya ma'idi banta oosuwa aaththishshe de'eyssati do'osoona

Qodanika daro asay ogeya duna ke'idi micishe dizayis betes intape qasi issoti issoti misile oyikis qasi banidira misile de'esaka oyikidosona

Ogey beetesi , ogiyanika nam'u mithati zon'idosona ,qasi ogiyara wolqama kaameyi bishe de'esi, guye baganka qasi keethaynne keetha sinthani asati eqidaysi beetesi

qoodanka daro asay ogeyara keedi issife hamuttidi bishe de7osona intika qass sindeya qoncisaya maya ma7idosona giddonka issiya kushyen jaanxila oyqqa

issi keeththa giddon qoodanka daro asay shiiqidi uttidosona oydeyan enteka qass sinthe ezgidi siyoosona entta giddofe issoy issoy dendidi eqqidosona guyarakka misiley beettees

issi keeththa giddon issi bitaney kumeththa ba mayoya ma7idi oydeya bolla uttidi kushe akka qas darapheza bolla wothis guyarakka qasse issi cililo mitha abebeya deera beettawus

wolqama keeththay keehidi lo7eysi beettees he keeththa giddonka qasse issi baggara qoodan heedzdzo asay de7osona issi baggan qas qoodan daro asay kushen warqatey oyqqidi salo densidosonna

ogey beettees he ogiyarakka qasse qoodan daro asay hamuttidi bishe de7oosonna intafe qasse guyara kametideyssi beettees

Issi keeththaa giddon daro asay de7issathi beeththoosona; enththikka qassi shiiqidi issipe cugan wolira haasayoosona; enththa giddonkka issoy uththidi enththara haasayishe de7ees.

Qodanka oydu asay issi ketha gidon deys betes, enta guyaraka qasi issoy eqidi entana xeles nam'ati qase woli besosona

Issi ketha gidon qodan daro asay de'osona , entiaka qase issippe wola hasa'osona,sinthanka qase enti giigisida eqay Des.

wolqama keeththay beettees he keeththa giddonka daro asay de7osona qasse aadhdhidi murutati ke'idi giigidi giigidi maaran qashettidi dooreti deees

Issi wolqama keeththa giddon daro asay shiiqidi yiidi eqqidossona dentafe qas sintha bakkara asi baynna oydeti deeggati beetteyssa issi bitane kusheya denthidi bessees.

Issi macasaya uttada ba kusheya duuna bolla ooththada sinthe xeellawus eguyarakka qasse bayndira misiley deyssi beettees.

issi keththa giddon sintha baggara eqqidi tishshi gidi beteya ichashu asati de'osona , intapeka hedzdzati issi cugan hasayosona, nam'atikka inta guyara eqidosona.

issi keeththa giddon daro asati deyssati beettosona issoy entawo haasayees inti qass daroti eqqidi i haasayiyaga ezgidi hayzishe de'osona.

Issi keeththa giddon qoodanka daro asay deyisshi beettes intafekka qass sinthan qoodan oyddu asay bantawu eqqidi aasayosona

Issi keeththa giddon qoodanKka daro asay issife eqqidi wolira haasayishe de7ossona. Ente giddonka issoy kushiya denthidi haasayees.

issi keeththa giddon qoodan daro asay issife cugan gididi haasayosona intanakka qas kaalethiya nam7u bitaneti sinthara intako duge simmidi uttidossona

Qoddanikka daro asayo de'iyassati betosona.entappe qasi issiotti uttidosona guyiyarakka qase eqqidosona .entta giddonkka daroti banitta oththuwa ma''iddi dizayissati qonccosona.

issi keeththa giddon qoddan darro asay shiiqidi uttidossona entikka qas bantta oosa qoncissiya may'a ma'idi uttis entta giiddon issi bitane dendi eqqidayssi bettees

qoodanka daro asay uttidosona intika qass banta oosoa qonceseya mayo mayidi sinthara uttidi deeyssati beettosona

Issi keeththe giddon daro asay fiiqidi uttidosona inta giddonka qasse baynta ooso qoncisiya dummaye may7a mad7idi uttidayssatikka de7oosona

Qoodanka daro asay shiiqidi de'oosona inta giddofe issoti uttidosona issoti issoti eqqidosona issoyqa dendi haasayees baggati qass oyqqishe de'oosona.

issi ogey beettis he ogiyanka qass issi bitane ba oosa qoncisiya kumetha mayoa ma7idi eqqidi sinthe xeellees iya guyanka qass kaamey eqqis kaameyappe guyarakka daro mithati de7oosona

Qodanka daro asay isippe ogiyara hamutosona. Enta gidonkka banta ossuwa qoncisiza kumeththa mayo mayidi de7iya asatikka betosona. Sinththeraka kushen misilliya oyqidi de7izays betes.

Ogiyan issi uray baa oosuwaa qonccissiya kumeththa mayuwaa ma7idi kiisiyankka kushiya yeddidi eqqis; a guyaarakka qassi kaamee beeththees.

Qoodanka daro asay oydeyan uttidosona shiiqidi intika qas baynta oosoa qoncisiya mayo'a ma'idi uttidosona inta giddonka issoy dendidi eqqi dees

Demba bettes hembaka mattati de'iyasi Bette's qase 3asayka eqidi de'iyasi betes entika qase yuyi yuyi xelosona

Qoodankka daro asay banththa woga mayuwa may7idi de7oosona; sinththen qassi nam7u bithanethi kuneththa banththa mayuwa may7idi kushiyan oyqqidi qanxxishe doosona.

qoodanka daro asay deeyssati beettosona intafe qas aadhdhizi giddon deeyssati hu7en kushe wothidi yeekkishe do7oosona guyerakka qas daro keeththati deyssati beettee

issi bitaney kumetha ba mayo7a ma7idi oydeya bolla uttidi tishshi gidi sinthe xeellees ikka ba kushen eskibirtoa oyqidi dawutareya bolla kushee woththidi xeellees

Issi keeththa giddon daro asay de7essati beettosona sinthara qas kathay ka7idikke7in issoy issoy bantawu maarara qolisishe de7oosona.

Qodankka darro maccassay shiqqidi bantta kushen qorqqora oyqqidi eqqidi sinthe xelosonna entta guyarakka qassi mithaynne mattay bettees.

Woliqqama ketha gidon qodanika daro asay shiqidi oyideyan mara mara utis enita sinithanika qasi issi misiley godabolla de'eyis betes

ogey beettees he ogeyappe aadhdhidi ushachcha bagganka haddirsa bagganka keexettida keeththay beettees he keeththa giddonka dumma dumma mayotinne asay koye gati iqati de7ossona

sinthan nam7u mitha bolla bandira misile keedi deyssi beettees guyarakka qas keeththay beettees giddonka qas daro asay hamuttidi bishe de7oosona

qoodanka daro asay beettees he asatappe qas issoy puuto tokkidi haaththe ushshishe de'ees guyarakka qass kuntheyssati de'oosonna

Wolqama keeththa giddon oydeykka keehidi lo'eya oydeya bolla nam'u asati kumetha bantamaya ma'idi gelira uttidi issife miicidi haasayishe de'osona.

Qoodan daro asay de7oosona entafekka issoti issoti sinthan para bolla uttidi boosona guyarakka keeththay meettees issi baggarakka qass mithati de7oosona.

qoodanka daro asay maarara uttis inta giddofekka issoy issoy aadhdhidi kushen toora oyqqidi uttidosona guyarakka qase wogga misiley de7eysi beettees

issi macaseya oydiyan uttada ba kushea nam7a gaththada haasareshe da7awus isinthanka qass dawutarey de7ees

wolqama keeththa misile deyssi beettees aadhdhidi qass oonatetha qonceseya matawoqati shiiqidi deeyssi beettees aadhdhidi xuufeykka deyssi beettees

Qodanikka hezhzhu asayi eqidosonna enittikka qasi nam''ati banita kushshenni dabitara oyiqqiddi miccidi beseshshi micosonna guyarakka qasee missileyi de'ees.

qoodan daro asay deyssi beettees intafekka qasse issoti issoti para bolla uttidi kushen ola miishea oyqqidi issi kushanka gondaleya oyqqidi eqqidosona

qoodanka oyddu asay issi keeththa giddon beettees intika qass oydeyan uttidi issoy issoy baynta kushen deya dawutariyan xaafishe di7osonna inta guyarakka qas bandira misiley beettes

Na'mu bagan day misiley betes issi bagan day misiley utidi uyosona issoy eqidi mess issi bagan day misilayn utidi wolira micishe mosona qas issoy bageda fiqes

Issi keeththa giddon daro qeeri nayti uttidoosona. Enta sinthanka dawutareti de'osona. Entika kushe nam'a sinthan woththidi qilim'idi doosona.

Qoda ka daro kamey marara eqis he kameta sinthanka qase qodan daro asay gede ha pude duge hamutishe de'osona.

Wolqama gita gita keeththati deeyssati beettosonna he keeththafe qass kare baggan daro asay cugan cugan uttidi midi uyishe deyssati beettoson

daro denba dalga bootay beettees ya giddonka kaasiyaka eegati ka oosonna yuushanka daro asay shiiqidi uttidi xeellishe de7oosonna

Namu'bagaraka missile bettes issi bagara namu'asati issi bagara utidosona inte gidonka koshiyaba Issi missile bolla ba kanche macasiya uttawus.

Oggey beetees. He ogara qasekka daro qase Kameti De'zaysi Betes issi baganka qase Hariyaba Canara Canetin issoy sinthan Gochishe Dess.

Na'mu baganika kameti de'eyis betes issi kameya gidon daro asay kumidi kamey bollaraka utidosona issi kameya gidon darobay canetidi de'izayis betes

Wolqama wolqama keeththati beettes. Qassi keeththa giddonkka daro muurutati bayzetanaw giya giddon ke'idi de'iyayssati beettosona. Entappekka daro asati qasse shammishe de'osona.

Giya giddon daro murutati shiiqidi cugan cugan maarara uttidayssi beettees he giya giddonka bayziya asati sinthan uttidosonna

Ogey keeshe deyssi beettees he ogiya achchanka qase daro asay eqqis giddora qass ogeyas ollay deees guyera qass mithati deyoosona.

Shaafay beettees he shaafan qasse haaththay gogiyade giddon shuchchati deyssi beettees aadhdhidi qass dereya bolla asati eqqidi deyssi beettees.

Nam'u bagganka kaameti beettosona issi kaamiya bollaka asay giddon kumidi gaxanka eqqidosona issa giddonka qasse gelidi de'oosona.

Qoodanka heedzdzu kaamey sintharati shi gidi deisi beettis ekaamiya sinthanka qoodanka daro asay banta cu gancuban eqqidi deisi beettees.

Qoodan daro asay giyay giddon deyosona giyanka qass daro murutati maaran maaran doorettidi deees entafekka bayzeyssatinne shameyssati deyoso.

issi keeththa giddon daro asay oydeyan uttis inta sinthanka qas issiya tukiya giigissash da7awus daro iqati qas koshsheyssati sinthan de7ees

Issi naay booththa mayaa ma7idi eqqidi dees iya guyarakka qase ogey derey abbay deyssi beettees

qoodanka daro asay de7eyssati beettosona giddon aadhdhiyadi qeeri naytikka intara eqqidi xeellishe di7oosuna inta guyarakka mithay deyssi beettes

Issi derey keehidi lo7eyssi maataykka qas deyssinne mithati deeyssi beettees sintharakka qas denbay beettees.

qoodanka oyddu asay deyssi beettees inteka qas dereya bollara ude kiishe de7oosona qass mithaynne maatay keehidi lo7eysi beettees

Dumma dumma qonc'isiyabati keeththa giddon de7ees.iya qassi be7anaw yida issi bitaney enta woga qonc'issiya mayo mayidi uttides.

Worayi beetes. He wora giddonkka melida mithatikka de'eesi. Sa'nkka maatayi melishe deesi. He maata ginkka qasse qoodhera adduse.

Issi macca na7iya ba huuphiya yeddada kushiya nam7a kiisen yeddada mioccashe dawus. iguyaarakka qasse issi keethay diyayssi beettides.keetha guyerakka daro mithati deess.

Qoodanka daro asay deesi beettees enttape qassi daroti booththa mayo ma'idosona enta giddon issoyka dumma ba ooso qonccisiya mayuwa ma'ides.

Issi macanaya kushya nam'a denthada miicashe ogeya giddon eqqasu iguyarakka qas wolqaama derey deyssi beettees

keehidi lo7iya cililo bootay beettes he bootanka dumma dumma bootan mithati abeebati lo7iya maatati de7oosona

qoodanka nam7u macanayti eqqidi miicishe de7osona inta guyarakka qas wolqama ciilo malara deya mithatinne maatati beettosona

issi gatta keeththeya beettaws he gatta keeththe achchanka uuthati mithati maatati beettosonna keeththe sinthenka nam'u asati eqqidosona issoyka gondaleya oyqqidi eqqis

qoodanka daro asay de7oosona entape qa sintha baggara issi ne'iya issuas hokkada sarota immashidaus ikka miicidi issi kusheya denthidi issi kusheya is imees

Denbay dees he denbanka daro mithatinne maatati deyssi beettees giddonka qass issi mitheya woggatada entafe beettawus guyara qass haaththay deyssi beettes.

wolqama lo7iya keeththay beettes he keeththa giddonka uttidi dumma asay ooththishe de7osonna sinthara guyarakka qas intako yiidi uttidi de7eyssati beettosona

qoodanka daro asay eqqidosona intafekka sintha baggan issiya ba na7iyu zokkan ba7ada eqqasu intafe qass aadhdhidi keeththati de7eyssikka beettees

Daro tamareti banta mayoa ma'idi eqqidosona entafe qass sintha baggara deyssati hokkidi warqatey daraphaza bolla deyssa xeellishe du'osona

Qodanka oydu asa gidizaysi tishi gidi beetes. Nam'ati uttidi banta osancho mishara othishe doosona nam'ati qaseka eqidi entana xeelishe de'osona.

Qodamka daro tamareti banta timirte so mayua kumeta mayidi marara eqidosona entappe qasi sinta bagara daroti utidosona.

qoodanka qasse heedzdzu asay de7eyssi beettees nam7ati qasse baynta oosoa orothishe doossona issoy qasse matan uttidi entana xeellishe dees

daro asati shiiqidi eqqidayssati beettosonna inta giddonka ooththiya issi oosanchoy uttis intika yidi iya biishe de7osonna inta guyarakka qass keeththati deyssi beettes

Qoodanka heedzdzu asay tishi gidi beettees intafe qass issoy eqqidi miicana hanish intena xiellis issoy qass dawutariya bessin hokkidi qas issoy dawutareyan xaafishe des

qoodanka daro asay banta cugan cugan uttis baggati qas matara eqqis inta guyarakka qass keeththay beettees keeththa matarakka mithati deis beettes

daro asay deyssi beettees intika qass issi cugan maarara eqqidossona issi cuganka qasse maarara eqqidosona issoy sinthan kumeththa ba mayoa ma7idi eqqidi tishshi gi beettees

Issi keeththay deyssi beettes he keeththa pengekka duuyadiis giddon qass qoodan daro asay eqqidossona issiya qass uttada entawu koshshiya ba ooththa shidawus.

sa7an cilillo maatay deeysi beettes he maata bollaka qasse qeerinayti maarara eqqidosona sinthanka qass intafe dendeya asay uttidi haasayosona

maatati mithati beettees qasse giddon qoodanka daro asay maarara eqqidosona inta sinthanka issiya uttada intawo koshshiyaba giigissawus

Tamareti banta tamare mayoa kumetha ma7idi eqqidosona intabe qass issoy guye simmidi haasayade aadhdhidi aadhdhidi deyssati miicosona.

Qoodankka daro asay yuushuwan diyayissati beettosona. Sinttarakka qassi daro koossiya kaa7iya nayitti beettosona Enttikka waassidi, uffayttidi de7osona.

Denbay beettes he denbanka maarara daro asay eqqidosona inta guyarakka qas keeththatinne wolqama mithati deeyssati beettosona

Qoodanka siinththa baggara ichchashu asati beettosonna guyarakka eqqidayssati de'oosonna siinththan eqqidayssati banta woyto qoodheyan ma'idi oyqqidi bessishshe de'oosona

Demban kuwassa ka"iza nayti kuwase ka'anaw shiqidi gigetishshe de"ossona hentappe qase isoti isoti wolela oyqidi hasa'anas xelosona

issi denbay dees he denba giddonka issi attuma naay kushen issi waraqata uyqqidi salo denthees eguyarakka qoodan daro asay haakki eqqidayssi beettees

dalga denbay beettes he denbanka qass nayti baynta bolla minthethana ooththishe do7osunna he meedappe qass guyara daro mithati deyssati beettes

gita dalga denbay beettees he demba gaxarakka qoodan daro asay shiiqidi eqqidi xeellosonna inta guyarakka mithati maatati beettosonna

guyara saleenay dadetti keedagi beettees senthan qass heedzdzu hindzirite mithay dees he hindziritiya bollaka puuttoy suuqatishe de7eyssi beettees

Issi wodiya bessiya miishshey ikka sa'atey beetees sa'atiya bollaka qassi aapun qoodakko bessiyabi dees.

Bayzanawu kessida dumma dumma murutoti shiiqidi deeyssi misiliya bolla beettees hemisiliya giddonka qas issi korojon giigissidi wothidossonna.

Issi bitaney kumetha mayuwa mayid kusha 2 qathethishe hasayes, aguyaraka qase kethay de'iyays betes.

Wolqama katamay beetees he katama giddonka wolqama keethatikka ogeykka deyssi beetees issi kaameykka qassi sinthan tishshi giidi beetees.

Ogey beettees he ogeyarakka qass issi uray hamuttidi bees matan qasse issi motorey eqqidaga oyqqidi beya bitaney dees sinthanka qass keeththay beettees

katamay beettees he katama giddonka daro hareti eqqidi deyssi beettees qasse aadhdhidi kaamey asati wolqama keeththeay deyssi beettees

Issi wolqama kamey ogara bishe de'es he kamiya bollaka daro asiy des eqidosona qasi safarikome Giza xufe diyaga oyki di deyosona

Bittayi goyetishe dessi he bitta goyiya kameyine kamiya othiya bitaneyi gidoni utisi sinthara qassi mithayine derey betesi

Goyettishe deiya biittay beettees he biittakka qass goyishe deiya kaameynne kaamiya qaathiya bitaney giddon uttis iyappe bollarakka dereti mithati beettosunna.

qoodanka daro kaameti maarara maarara cugan eqqis inta giddorakka qasse qoodan daro asay ogiyara sinthenne guye hamuttidi beaysi beettees

ogeyarakka wolqama kaamey bishe dees kaameyaska issi baggay zo7o issi baggay boothth qass zo7a bolla harerippe harare yaagiyan xuufey deees

wolqama keeththa giddon kaameya medhidi medhidi kessiya mahhineya giddon kaamey giigettidi go7a immano ke7idi giigishe de7oys.

oge beettis he ogiyarakka qoodan daro kaameti issi baggara maarara eqqidosona intafe qass ushachcha baggara nam7u kaameti bishe de7oosona

Issi gaarey bolla daro jarkaneta caanidi sinthan hariu goochchishe efees guyarakka qas qeerinayti sugishe de'osona inta guyara mithatikka beettosona.

Qoodanka daro asay deyssati beettosona sintharakka qas puuta oyqqi tookkidi biitta kunthishe dees guyera qas kushen puuta oyqqidi eqqidayssatikka de7oosona.

wolqama gita keeththati deyssi beettees he keeththa sinthanka cililo mala mithatinne kaameti shiiqidi deyssi beettees

Daro kethati kexetid de'iyaysati betosona. Entappe qase issi bagara buro kexetishe wuronta de'iya kethay betes. Kethapeka ziqid ogeyne asay hamutishe de'iyageti betes.

Issi keeththaa giddon qoodankka heezzu asay eqqidi issipe bollera haasayishe de7oosona; enththa mathankka xaraphpheezay beeththees; he xaraphpheeza bollaka haylanddeera haaththay dees.

Qodanika daro asay betes henitape qa sinitha bagara hezu asay wolira gididi cugan hasayosona henitape qasi issoy hasayade eniti ssi'osona

issi keeththe giddon qoodanka heedzdzu asay tish gidi sinthara beettees intika eqqidosona eqqidosonka darapheza bolla mala lo7eya booththa malaranne zo7o malara deiya abebay beettes

wolqama keeththayka keexettidi wuridi keehidi lo7esi beetes he keeththa sintharakka karen gordanawukka bessiya penge giigidi de7esibeetes

Wolqama keeththay beettes dhoqidi iyaappe qass giddon daro asay shiiqidi issife eqqidi wolera miicidi odettes.

wolqama keeththati keexetti wuridi de7eyssi beettees inta achchanka qas daro keehidi lo7iya cililo abibati beettosonna

Issi ketha gidon maxafet marara doretid dizays betes. Qas tamareti issippe utid maxafiya ekid nababiyisona , astmariyaka guyeraka eqawus.

issi keeththe giddon daro maxaafati maarara doorettidi uttidosona sinthanka heedzdzu asati beettosona issoy matan oyqqidi eqqis nam7ati qasse wolis immoosona

Issi keetha gidon qoodanka usupun asay de'esi beetes enta gidonka issi bitane ba dawutare pilgidi besishe de'es enta goyeraka kaseka saleday de'iyasi beetes.

Qodan daro asay shiiqidi eqidosona entape qasi sintha bagara adhidi deysati utidosona guyara qase kethay betes kethas oshach bagaan hadira bagan mithati de'es

Isi keththa gidon maxafeti doretidi dizayssa bettes he maxafeta gidora issi bitaney dabteran xafishshe dess

Oosanchoti issippe shiiqidi maadetishe ootha oothiyayssi beetes i oosoyka qase keethay buro keethetishe de'iyaysi beetes enta guyiraka qas derey diyaysi beetes.

timirte keeththay betis timirte keeththe giddonka qasse bandiray mitha bolla keydi deyssi beettes qasse keeththa sintharakka daro mithati deyssati beettosonna

Issi keeththa giddon tamareti banta tamaretetha qoncisiya kumeththa moya ma'idi oyden maarara uttidosona inta sinthanka intana tamarsiya astamariya eqqasu

keeththati beettosona keeththa sinthan qass sa7an celilo maatay dolidi deyssi beettees qas ogeya mithara diridi kessidayss beettes

Nam'u asay beettees intika issiya macas issoy attuma qasse kushen maykiya oykqidi haasayosona issi kushen qasse waraqata oyqqidosona.

daro asati beettosonna intafe qas issoti issoti hokkidi ogeya bookki kessoson intafe qa dhoqidi dereynne dereya bolla mithati deyssi beettees

Daro asay deyssi beettees inta giddonka issi bitane tish gidi sinthan beettees ikka qass haasayanaw doona dooyi uttis aguyarakka kaamey eqqide gi beettes.

Ogey beettis he ogiyarakka kaameynne asay hamutishe deyssi beettes ogiyappe ushachcha bagganka keeththay dees haddirsa bagganka keeththay deyssi beettees.

Ogey betes ogiya gidonka qodan daro asay eqidi isiba xelosona enta gidonka qasi issi motorey eqis guyaraka qasi kethatine matati betosona.

Sa'ara haththay gogishshe dess haththa bollaraka qase asi hamutidi adhdhanawu oggey gigidi deishe bettes he oggiyara qase daaro asay hametosona

Kehippe loiya ogeyi gidara dayisi beettesi he ogappe oshshucha baganikk hadirisara bagganikka miththatinne demibati dereti deeiyayisi betesi

Oge betes he ogiyaraka qa daro kameti bishe diyageti issi kamiya sintan qase qodanka daro asay eqidosona isoti qase banta woga qonc'isiya mayuwa ma'idi hasaysosona.

Qoodanka daro asay shiqqidi eqqidosona enttappe sinththara qasi nam'u asayika uttidosona issioyka uttanaw wossishe dees guyaraka miththati bettosona.

Denba ogey bettes he ogiya gaxankka issi uray ba kanche eqis sinththan qasi hakkid de'ya kametinne asati bettosona oshichcha bagan hadirssa bagan dery deys bettes

Ogey beettees he ogiyarakka qoodan daro asay hamuttidi bishe deyssi beettees ogiyappeka qas dhoqidi dereynne mithati de'eyssati beettosona

Ogey beettees he ogiya bollarakka kaamey bishe dees ushachcha bagganka mithay beettes addirsa bagganka mithay beettes qasse makinaykka issoy eqqis.

ogey beettees diddorakka qas oosettishe de7iya ogey dees he ogeya ooththiya oosanchatikka banta mayowa ma7idi ooththishe dees issi baggara qas kaameti biishe de7oosona

issi keeththa giddon oodanka daro asay issife shiiqidi ugan haasayishe de7osona intafekka issoti issoti dawutara bolla xaabishe de7osona

Qoodanka daro asay deyssi beettes; entape qassi aadhdhidi sinthan banta kusheya meeccetishe deyssati beettosona; matara qassi cililo maatatinne uuththati deeygi beettes.

Issi keeththa giddon issi bitaney ba osa qonciseya maya kumetha ma'idi ba ooso miisheta be'ishe deees.

issi keeththa giddon qoodanka daro asay yidi eqqidi xeellosona. issi bitaniyakka giigissidaga bessashe entana da'os. De

issi aasaya eqqada jarkaniyan haaththa duu qashe dawus iguyarakka keehidi lo7eya cirilo mala dea abeebati de7oosona akka qass eqqasu